Yeri be sarka hunde on nde roɓe faunirta e'mai. Wodi nafu ha debbo, ɗo ɓeddina debbo ngarol.

Firij ɗo wona ha kicin, wodi nafu masin ha ɓii adamajo, do feuna hunde, ba ndiyam jaramji fere be fere, hakoji ma, ɓiɓɓe leɗɗe ko nandi non.